Ɛhyɛn a egya ahyehye a ɛsisi hɔ. Efie bi nso wɔ akyiri a egya no ahyehye no. Lɔre kwan da hɔnom, na nnipa bi gyinagyina hɔ. Ɛhyɛn no bi nso retwam wɔ hɔ.

Nkurɔfoɔ nson wɔ dan apampam. Wɔhyerehyehyɛ solar panels. Nnan a wɔwɔ mu ahyɛ ɛkyɛ. A . Mmeɛnsa nhyɛ bi. Wɔyɛ tuntumfoɔ.

Car mmienu a anya akwanhyia. Baako anim amoa, ɛna baako nso mfe mu nso amoa. Deɛ ne mfe mu amoa no yɛ fitaa, na deɛ n'anim amoa no yɛ kɔkɔɔ. Na n'akyi hɔ no, ɛdan atenten atenten wɔ hɔ. Na amanfoɔ nam akyi, ɛna police car nso si hɔ.

Obronii ɔbaa ɔgyina gyaade na ɔrenom biribi na ɔresre. Gyaade hɔ no yatwerɛ biribi abobɔ hɔ ɛna ntere no ɛsensen hɔ. Na baabi a ɔgyina no flowers ɛwɔ nɛkyi.

Nkurɔfoɔ bi nam nnua nnua ase. Ɛbi kita wɔn kɛtɛ. Mmɔfra ne mpanimfoɔ nyinaa fra. Ɛbi gyinagyina nnua ase wɔ hɔ. Wɔn akyi hɔ, ɛdan sisisisi hɔ.

Oburoni akwaraa da fam, ɔresere. Ɔde toes toes redi agorɔ wɔ n'anim. Basket bi nso wɔ n'akyi.

Mmarima a wɔgu abɔntene so a wɔkura ntwerɛtwerɛeɛ de ahwe wiem. Bebree no ara hyɛ ɛkyɛ kɔkɔɔ. Ɛbi nso de ade kɔkɔɔ akyekyere wɔn nsa. Wɔhyɛ ntade tuntum. Wɔn nyinaa yɛ Abibifoɔ.

Nkurɔfoɔ a wɔwɔ afiase. Mmienu yɛ nkurɔfoɔ a wɔakye wɔn a wɔde wɔn akɔto mu. Ɛmu baako repra, ɛnna baako nso gyina hɔ. Wɔn a wɔhwɛ wɔn so no, wɔhyɛ tuntum rekɔ. Wɔyɛ nnan.

Solar panel twere bench so, na obi te nkyɛn wɔ hɔ. Ɔyɛ barima tuntum. Ɔkita laptop wɔ ne nsam, ɛna nneɛma bi gugu bench no so. Wɔahyehyɛ provisions wɔ n'akyi. Wɔ ten bi ase.

Mmaayewa nnan a wɔredidi wɔ pan mu. Na wɔn nyinaa resere. Bako de ne nsa akata n’ano ɛna baako de ne nsa ato pan no mu. Wɔgyina efie bi anim.

Yɛahyehyɛ mpaboa bebree. Mpaboa no yɛ colours colours, na mpaboa no yɛ fɛ yie, na yɛahyehyɛ ntoma wɔ mpaboa ne nkyɛn. Na ntoma no, ɛbi yɛ check check.

Ewiem ayɛ kusuu. Na nnoɔma asɛesɛe agugu fam. Nnua bebree abubu gu fam hɔ. Na ɛdan bi ɛwɔ n'akyi a edua esi hɔ. Na ɛhonom nyinaa ayɛ basabasa.

Abaayewa bia ɔrekyea wɔ bedwam ɛna yɛde crown ahyɛ ne ti. Na ɔhyɛ ataade ɛna abayewaa bi nso ɛwɔ ne nkyɛn. Barima bi nso kuta mike wɔ n'akyi. Wɔn nyinaa yɛ atuntumfoɔ.

Ɔbaa tuntum kɛseɛ a wahyehyɛ ntoma bebree wɔ n'akyi, na ɔte hɔ, wagyegyɛ adedam, na ɔbaa yi, ɔresere. Ɔbaa no atwa ne ti, na watene ne nsa baako, ɛnna ne nsa baako phone kura mu.

Mmayewa bɛyɛ sɛ edu, ɛso nneema a yɛde kɔ awareɛ. Na nnoɔma no ya kyekyere ho kamakama ɛna egu bowl mu ɛna ebi nso gu apanpan mu. Wɔn nyinaa fira ntoma na wɔhyehyɛ ahenemma ɛna wɔde aaaahh.

Oburoni fitaa bɛɛma a ɔkasa wɔ gramɔfon paawa mu. Amanfoɔ gyinagyina n'akyi. Wɔmo nyinaa yɛ Aborɔfo. Ɔbaa baako bi gyina hɔ. Wahyehyɛ ne ho, na ɔde kyɛ ahyɛ neti.

Mmaamua ne mmayewa a ebi te fam, ebi nso gyina hɔ. Ebi de ntoma atwa wɔn mu, na ebi nso hyɛ atade pa. Aborɔfo fra nkurɔfoɔ yi a wɔgyinagyina hɔ, kyerɛ sɛ ebi yɛ tuntum, ɛnna ebi nso yɛ akɔkɔɔfoɔ.

Nkwadaa mmienu bi te hɔ. Baako te fam ɛna baako te akonnwa so. Deɛ ɔte akonnwa so no rebɔ deɛ ɔte fam no ti. Na deɛ ɔrebɔ obi ti no, ɔno wabɔ ne ti dada. Nkwadaa no deɛ ɔte fam no asum n’ano. Wɔn nyinaa yɛ tuntumfoɔ.

Ↄbaa a ɔso apampan a wahyehyɛ brush, polish ɛna nneɛma bebree so no. Na ɔkuta adeɛ baako nso wɔ ne nsam a nneɛma no nso bi wom. Na was ɔresre ahwɛ mfonin no mu. Edua nnuannua wɔ n’akyi.

Obi nsa ɛte hɔ, nsa no yɛ kɔkɔɔ. Nsa no kita drink wɔ kɔpo mu, na pono ɛsi n’anim na cake nso ɛda plate so ɛsi n’anim.

Mmaa nsia resa wɔ badwam, na mmaa yi afura kente. Wɔde ahwenneɛ agu wɔn nan, wɔn nsa na wɔn kɔn mu. Mmaa yi yɛ atuntum, na amanfoɔ abɔ dwa wɔn wɔn akyi. Wɔn a wɔgyina wɔn akyi nso nyinaa yɛ atuntum.

Adwaeɛ yɛasiesie mu fɛfɛɛfɛ. Nkanea mmiɛnsa bobɔ soro hɔ, na ahwehwɛ fitaa nso bɔ hɔ. Na fan bi apue wɔ ahwehwɛ ne mu. Na drɔwa a ɛyɛ fitaa nso wɔ adwaeɛ hɔnom. Na toilet seat nso wɔ hɔ.

Ɛhyɛn bebree asisi hɔ. Na nnipa bebree nso ɛnam ɛhyɛn ne ho. Ɛhyɛn yi y'aka ho akokɔsradeɛ. Ɛdan atenten atenten ɛwɔ ɛhyɛn ne ho.

Mmaa nsia bi soso grawa ɛrekɔ nsuo. Mmaa yi nyinaa de duku akyekyere wɔn ti, wɔahyehyɛ kyalawete. Wɔnam anwea mu na dua dadaa bi nso si hɔ. Hɔ nyinaa yɛ anwea.

Polisini baa a ɔrepia nkurɔfo afiri kwan mu. Ɔyɛ tuntum, ɔhyɛ kyɛ na ɔhyɛ nose mask. Wɔn a wɔgyina hɔ no nso, wɔyɛ etuntumfoɔ, mmaa ne mmarima, na hyɛn ɛretwa mu wɔ wɔn akyi.

Nkurɔfo a wɔreto aba, na nkurɔfoɔ yi yɛ atuntumfoɔ nanso bronin kɔkɔɔ bi ka wɔn ho. Aba yi, wɔreto wɔ dua ase.

Amanfoɔ a wɔanya akwanhyia a wɔas wɔasesa wɔn agu car mu. Wɔawuwu, na nnipa nnan bi abɔ twooboi asoa obi nso de no rekɔ akɔka wɔn ho. Nkurɔfoɔ a wɔwɔ hɔ no nyinaa bɛyɛ sɛ .

Nkrɔfoɔ bebiri wɔ abonten ɔmu kurakura twerɛtwerɛ yɛ ɔmu di akyerɛ wiem ebi hyɛ ahwehwɛ ne wa ebi mu nso hyɛ kyɛw ɔmo yɛ akɔkɔfoɔ.

Nkurɔfoɔ bebree a wɔreto aba. Kurɔfoɔ no yɛ tuntumfoɔ. Wɔde pono mmienu asi anim, ɛna adaka baako si hɔ. Ɛpono no so, wɔde rɔba bucket I asisi pono no nyinaa so.

Car mmiɛnsa nam kwan no mu reba. Na nnipa kakraa bi nso nam kwan no mu. Na ɛkwan no yɛ bepɔ. Na dan esisisisi ɛkwan no nkyɛn.

Akwanhyia kɛseɛ bi a ɛsi wɔ kwan mu. Cars bebree asɛesɛe na car kɛseɛ bi ɛnam ho. Ɛna ne nsa benkum nso, cars bebree ɛnenam hɔ. N'akyi no bepɔ kɛseɛ bi wɔ hɔ.

Car kɛsɛe a anya akwanhyia si kwan ho. Na baako nso amuni da hɔ. Ɛna cars nam ho rekɔ. Marima mmiɛnsa bi gyina car no n'anim. Baako koto hɔ. Ɛna nkyɛn ho nso barima bi nso nam hɔ.

Bronii bɛma, ne yere, ɛna ne ba a ɔmo twere kaa ho, ɔbaa no ɛne akɔlaa no te kaa ne so na ɔmo kraman nso wɔ ɔmo anim ena afie kakraa enso ɛwɔ ɔmo akyi.

Amanfoɔ redware wɔ ɛpo no mu. Ebi yɛ nkwadaa ɛna ebi nso yɛ mpanimfoɔ. Na wɔn nyin ebi ahyehyɛ nika ɛna bikini. Na wɔn akyi no, ɛdan kɛseɛ a yɛaka ho yellow wɔ wɔn akyi.

Maame panin a ɔrehohoro ne nsa. Ɔde duku abɔ ne ti, na wahyɛ nose mask. Aweneɛ da ne kɔn mu na maamefo na nkwadaa wɔ n’akyi. Nnuannua nso wɔ wɔn nyinaa akyi wɔ hɔnom. Na moto nso si hɔ.

Papafoɔ enum a wɔn nyinaa hyehyɛ anniversary ntoma. Na baako abɔ ball no. wɔn akyi hɔ, polisini di wɔn akyi. ℇna nnuannua wɔ wɔn akyi.

Maame ɛne ne mma mmienu ɛne barima bi a ɔtɔn ice cream. Maame yi ɛne ne mma yi ɛhyɛ ataade korɔ. Na maame no de ketewa no abɔ ne mfin mu . Ɛna barima akwadaa noa ɔka ne ho no wosi adeɛ so ɛwɔ n'akyi.

Nkwadaa nwɔtwe a buroni asɔ baako nsa. Buroni no de n'akyi na akyerɛ ha, na mmaamua bi nso gyina akyire hɔnom. Nkwadaa no yɛ atuntum. Ebi abɔ wɔn ti.

Barima panin bi te akonnwa so na ɔde abofra baako asi ne so. Mmɔfra atwa ne ho ahyia. Mmɔfra yi yɛ nson, mmiɛnsa yɛ mmaa na nnan yɛ mmarima. Mmarima no nhyɛ ataade wɔ soro, na mmaa ne deɛ, wɔahyɛ ntaadeɛ. Na nkwadaa no nyinaa nhyɛ mpaboa.

Apolisifoɔ bebree ɛne amanfoɔ a wɔmo twitwa mfoni, egyina abɔnten. Nnua ɛwowɔ wɔn akyi hɔ. Apolisifoɔ no ɛhyehyɛ kyɛ, wɔmo nyinaa ɛyɛ tuntum foɔ.

Mmaa bɛyɛ sɛ du-baako a wɔte hɔ. wɔn nyinaa resere. Wɔde ahwenneɛ ahyehyɛ wɔn ti ne wɔn kɔn mu, ɛna calabash si ebinan so. Wɔafura ntoma ɛna ebi ahwenneɛ deda wɔn sisi ne wɔn nsa.

Adan atenten atenten a yɛaka ho fitaa wɔ akyire akyire, na hyɛn asisisisi ho, na nnuannua nso wɔ hɔ, na nsuo bi wɔ swmming pool mu wɔ n’anim.

Ɔsan tenten a Kwame Nkrumah statiu ɛwɔ anim. Na mmarima etuntum bi nso a y'adrɔɔ ɔmo. Ɔmo nso statiu ɛwɔ hɔ. Mmɛma yi ɛbɔ abɛn. Na ɔmo nyinaa kotokoto hɔ. Mmɛma ne yɛ nwɔtwe.

Ɔbaa tuntum teatea a ne ti nwin bebree. Asi nnoɔma na nkɔlaa mienu, baako te benkum na baako te nifa nso. Baako na ɔte benkum no ɛɛboa ɔmaame asi nnoɔma na neɛ ɔte nnifa no si pan baako mu atene ne nsam.

Nkorɔfoɔ bi a ɔmo asa laan ɛɛkɔ gye eduane ɛwɔ ekura ase. Ɔmo nyina hyehyɛ kyalewatey. Ɔmo yɛ tuntum foɔ. Nduadua ɛwɔ ekyi hɔ nom.

Nkwadaa nsia bi gyina abɔnten. Nkwadaa ne yɛ atuntumfoɔ, nkwadaa yi ho ayɛ fii. Baako kita iPad, na akwadaa baako bɔ ɔpanin bi nkyɛn.

Ɔbaa ɔhyɛ gyens ɛna tee shɛɛt. Wabɔ ne ti na ɔhyɛ ɛkyɛ ɛɛkyɛ aduane ama nkwadaa bi, na nkwadaa no ɔmo tete hɔ ɛna mpaninfoɔ bi nso afa nkwadaa no bi asi wɔn nan so.

Abaayewa teatea bi de ntoma abɔ ne mu, ne tirihwi bebree, ɔyɛ tuntum, na okita calabash. Na nkwadaa mmienu bi te n’anim, wɔn nso yɛ tuntum, wɔn nso de ntoma abɔ wɔn mu. Na abaayewa no ɛrehwie nsuo agu koro so.

Nkwadaa mmiɛnsa wɔ abɔnten, baako nan yɛ ne ya, ɔtena wheelchair mu. Baako ɛretu mirika, baako gyina ɛkyi hɔ de ne nsa akata n’ani. Na wɔn nyina yɛ akɔkɔɔfoɔ. Na nwura wɔ wɔn akyi.

Abaamua a ɔso kɛntɛn a nneɛma wom nam dwa no mu, na ne nsa baako, ɔde akuta tae, kaa tae, ɛnna amanfoɔ nenam hɔ nso.

Nkurɔfoɔ du-mmienu a wɔgyina afidie bi ho. Baako akoto wɔ afidie no anim. Baako nso abu ne mu wɔ afidie no ho. Wɔn nyinaa yɛ atuntumfoɔ, na baako nso de ne nan baako asi afidie no ho.

Mmarima du0num a wɔrebɔ atwɛdeɛ wɔ dan mu. Mmarima no yɛ Aborɔfo. Wɔn nyinaa ani afi, na mmarima no mmienu te hɔ ɛna wɔrehwɛ.

Nkurɔfoɔ bebree bi a wɔasa line, bi hyehyɛ nose mask, bi nso hyehyɛ kyɛ, bebree no ara hyehyɛ jacket. Mmaa ne mmarima nyinaa afrafra. Wɔn nyinaa yɛ atuntumfoɔ, wɔgyina awia mu.

Ɔbaa a ɔrenoa adeɛ wɔ dan mu, dan ne mu yɛ fitaa na ɔhyɛ ataare fitaa nso, aborɔfo bi te akyire hɔnom, na abibifoɔ bi nso gyina hɔ a wɔretwa pictures.

Baabi a wɔtɔn nnuro. Nnipa mmeɛnsa na wɔwɔ hɔ. Mmienu gyina nnuro no ho. Na baako retɔ aduro no. wɔn nyinaa yɛ atuntumfoɔ. Nnuro bebree wɔ hɔ.

Abaayewa ne barima a wɔresa, barima no te fam na abaayewa no gyina barima ne so ɛrebu ne mu. Abaayewa no ahyɛ ataade ketekete, na ne serɛ ho nyinaa gu hɔ. Mmaayewa ne bi wɔ n’akyi na mmarima ne bi nso wɔ n’akyi.

Dan a yɛasiesie mu fɛfɛɛfɛ, akonnwa tenten baako a suneɛ gu mu. Mpoma wɔ akonnwa n’akyi, pono fitaa wɔ akonnwa n’anim. Flowers wɔ dan ne mu, mfonin bobɔ dan ne mu, gya wɔ dan ne mu.

Nkwadaa ɔmu di ndua ayɛ kar na nkwadaa no bi te kar no mu ɛna ebi nso pia kar no na obi gyina nkyɛn hwɛ deɛ nkwadaa no yɛ ɛhɔ yɛ mfuturo.

Barima ne ne yere a wɔte mpa so, na wɔn mma te wɔn nkyɛn. Wɔ mmienu hyɛ ɔbaa no amɔtoam, ɛna baako hyɛ ɔpapa amɔtoam. Deɛ ɔhyɛ ɔpapa amɔtoam no resere ahwɛ ɔpapa no anim, na ɔpapa no nso resere hwɛ baabi .

Nkurɔfoɔ nsia a wɔwɔ dan mu. Mmienu gyina hɔ, nnan tete hɔnom. Na mmienu no atenetene wɔn nsa ahwɛ wɔn so. Na wɔn nyinaa ahyehyɛ coats. Nkurɔfoɔ yi yɛ aborɔfo,.

Amamfoɔ bebree a wɔte mmerahyɛfie dan mu, na wɔyɛ akɔkɔɔfo, hɔ yɛ fɛ yie pa ara. wɔn nyinaa tete hɔ na nipa baako gyina hɔ ne wɔn ɛrekasa.

Ɔbaa panin a wahyehyɛ design colours bebree abobɔ hɔnom, na ɛyɛ kɛntɛn na ɔde yɛɛ saa adeɛ. Ɔbaa yi butu hɔ na ɔde duku akyekyere ne ti.

Mmarima bebiri wɔ dan mu nkonnwa sisi hɔ na polisini baako ɛwɔ anim ɛna mmarima bi ahyehyɛ nose mask ɛgyina gyina hɔ.

Bedroom a mpa ketewa baako si mu. Na yɛde pictures abobɔ mpa no atifi. Ɛna ahwehwɛ si nkyɛn. Na mpa no, yde bird sheet fitaa na asɛ so.

Nkurɔfoɔ bebree a wɔwɔ dan mu, wɔte akonnwa a atwa ahyia ho. Wɔyɛ mmaa ne mmarima. Bi hyehyɛ nose mask. Pono pono sisi wɔn anim, binom atutu ntoma, na bi nso ahyɛ fugu. Wɔyɛ atuntumfo.

Ɔbaa ogyina gyaade ɛhorohoro plɛɛte mu. Gyaade hɔ ɛyɛ fɛ yie paa. Yaka mu nyinaa fitaa. Mplɛɛtes a yɛhyehyɛ wɔ hɔ nom. Stoov esi hɔ nom. Ɔbaa no kasa ɛwɔ fon so ɛna ɔseree.

Nkrɔfoɔ nan ɔmɔ te popoa ɛdidi na baako gyina hɔ nom a ɔdi aduane no bere ɔmɔ na ɔsere ɛnan yɛ aborɔfo ɛna baako yɛ tuntum na borɔni barima baako kuta paper ɛhwɛ.

Amanfoɔ ɔmo nam kwan mu a ɔmo bɔ abɛn. Baako, ambrela si n'apampam. Ɔmo a ɔmo aka no ɛhyehyɛ kyɛ na kalɛs a ɛwɔ mu ɛyɛ fitaa, kɔkɔɔ, akokɔsradeɛ.

Mmarima mpanyinfo a wɔmo wɔ dan mu. Wɔmo tete hɔ. Ɔbaako egyina hɔ ɛkasa. Ɔbaako nso ɛde ade ɛma obi. Ɛpon esisi wɔn anim. Ɛnhoma ɛdeda ɛpon no so. Wɔmo yɛ atuntum foɔ. Nea ɔkasa no ahyɛ ahwehwɛniwa.

Kaa nsia wɔ dan mu. Mmeɛnsa wɔ soro, mmeɛnsa wɔ aseɛ. Aborɔfo mmienu bi gyina hɔ, na nnadeɛ nnadeɛ bi asosɔsosɔ kaa no mu. Nkanea nso wɔ dan no mu.

Mmɔfra a wɔgyina dua ase. Wɔdɔɔso. Wɔde wɔn nsa agugu wɔn bo. Wɔayi bi tiri ho, ɛnna wɔabɔ binom ti. Wɔyɛ atuntumfoɔ. Dan dadaa wɔ wɔn akyi, ɛnna nnuannua wɔ wɔn akyi.

Ɛdan fɛfɛɛfɛ, ɛmu penti no yɛ fitaa. Wɔahyehyɛ nkonnwa fɛfɛɛfɛ wom. Pono baako si nkonnwa no mfimfini. Flowers wɔ akyire hɔnom. Nkanea bobɔ dan no mu.

Mmaa mmeɛnsa a wɔgyina efie bi mu. Baako repra, ɛna mmmienu retwitwi nkukuo mu. Pono bi wɔ wɔn akyi na abɔfra bo gyina wɔn akyi. Na mmaa yi ne abɔfra yi nyinaa yɛ atuntumfoɔ.

Mmarima ɛne ɛmaa ɛɛsa. Mmarima bi wɔ ɔm'akyi ɛɛbɔ twenee. Bɛɛma baako ɛte apakan mu. Ɔmo nyinaa yɛ atuntumfoɔ.

Dan a wɔasiesie mu. Wɔaka mu fitaa. Akonnwa tenten baako si mu. Sumiiɛ twere akonnwa no mu. Cupboard a wɔahyehyɛ nwoma wɔ mu wɔ hɔ.

Mmaa a wɔreto aba, baako ato aba no de rehyɛ adaka ne mu, na mmaa no yɛ a abibifo, mmienu abɔ wɔn ti, wɔn a wɔaka no agya wɔn ti.

Amamfoɔ bebree tete fam ɛrehwɛ movie wɔ abɔnten, na movie no yɛ screen kɛseɛ so na yɛreyi no. Na bi da hɔ na bi nso te hɔ. Aduane sisi wɔn nkyɛn na drink nso sisi wɔn nkyɛn.

Ɔhene bi te pɔnkɔ so, kyiniiɛ si ne so na amanfoɔ wɔ hɔ bebree. Obaako kita agyan na ɔkita sebɔ mmienu. Wɔn wɔ wɔ nyinaa yɛ atuntumfoɔ, ɛbi de adeɛ ahyehyɛ wɔn ti.

Mmɛɛma nsia a ɔmo de ntoma atwa ɔmo ase ɛna mmaa mmienu a ɔmo de ntoma abɔ ɔmo mu. Ɛbi kura Gaana flag ɛna ɛbi nso kuta Gaana ahyɛnsodeɛ na poliisifoɔ ɛbi ɛgyina ɔmo anim ɛna ɔmapagya flag no.

Borɔdeɛ ne nkonkommire forɔeɛ a kosua ne pɛɛ da so. Ɛna wɔde agu apɔtɔyowa mu kamakama. Na nkontommire no, wɔayɛ no forɔeɛ.

Maame panin a ɔrenoa aburo wɔ gya so. Aburo no yɛ yellow, ɛnna abayewa bi nso ahyehyɛ books ne slate wɔ ne nkyɛn. Ɔt wɔtete hɔ.

Amanfoɔ a wɔretu galamsey. Wɔdɔɔso yie. Wɔn ho ayɛ fi. Asase no ayɛ fi. Asɛe. Ɔbarima bi a ɔhyɛ fitaa gyina asase no nkyɛn hɔ.

Train a amanfoɔ taretare ho bebree. Ebi wɔ n'apampam apagya wɔn nsa. Ebi nso te tran yi nkyɛnkyɛn bebree, na amanfoɔ no mu bi nso gyina train kwan no ho rehwɛ.

Aha yɛ kurom, na hyɛn bebree na nnipa bebree nenam hɔ. dan atenten atenten nkoara na ɛwɔ hɔ. na hyɛn no, yɛaka ho bi ho kɔkɔɔ na fitaa.

Maame no wɔ gyaade renoa aduane wɔ gas so. Na ɔde kwantere ato kyɛnsee baako mu. Na gyaade hɔ ayɛ manyamanya. Maame no yɛ nipa tuntum.

Oburonin barima kɛseɛ bi a ɔte donkey so. Na ɔkura bucket wɔ ne nsa baako mu. Ɛna ɔkita dua wɔ ne nsa baako mu. Na n'akyi no, bepɔ fitaa bi si hɔ, na cross wɔ bepɔ no apampam. Ɛna nnuannua wɔ n'akyi.

Parii dan tenten na nnipa bebree ɛgu anim. Bebree naa ɛyɛ aborɔfo na ɔmo yɛ mmaa ɛne mmɛɛma.

Ɔbaa a ogyina nkorɔfoɔ du mmiɛnsa ɛrekasa, du mmiɛnsa yi, mmienu yɛ mmaa. Ɔbaa n’akyi no, mpapadan kakrakaa a si hɔnom. Nnuannua bi wɔ mpapadan ne nso akyi. Wɔn a wɔgyina hɔ nyinaa yɛ atuntumfoɔ.

Ɛpo ano kube dua bebiri sisi hɔ nsuo bi da nkyɛn a yɛ dware mu nso wɔhɔ na obi te umbrella asi ɛna baako te nsuo no mu.

Broni a ɔsa nkrɔfoɔ yareɛ. Broni no, ɛpono asi n'anim. Nnoɔma gu pono no so. Nkɔlaa ka nkrɔfoɔ na ɔmo wɔ hɔ no. Na mpaninfoɔ mmienu ɛte akonya so ɛwɔ broni no anim ɛna nkɔlaa bi te ɔmo nan so. Mpanyinfo no bi ɛte ɔmo akyi.

Nnipa nson, wɔwɔ ekuraase, mpatadan nnan atwa wɔn ho ahyia, mmɛnsa ɛwɔ mu yɛ mmaa, mmiɛnsa nso yɛ mmarima, na abɔfra baako. Mmaa ne nyinaa tete hɔ, barima baako tse wɔn nkyɛn. mmarima mmienu ne akwadaa baako na ɛgyina hɔnom. Wɔn nyinaa yɛ atuntumfoɔ na wɔnhyɛ ataade, wɔde ade abobɔ wɔn mu.

Kurokɛseɛ mu nie. Dan atenten atenten wɔ hɔnom bebree, na amanfoɔ bi retwa lɔɔre kwan mu. Wɔdɔɔso pa ara. Wɔretwa wɔ zebra crossing no mu.

Ɔbaa a ɔgyina wiemhyɛn ho. Ɔrekasa kyerɛ mmarima nsia. Mmarimano nyinaa ne ɔbaa, wɔyɛ atunyumfoɔ. Ɔbaa noo yɛ sogyanyi. Ɔbarima baako nso yɛ sogyani.

Kuro mfimfin, nnipa bebree nam hɔ, abrɔsan tenten bi wɔ hɔ, cars sa so wɔ hɔ, kyineɛ kyineɛ wowɔ hɔnom.

Mmaa a wɔresa wɔ badwam. Wɔde ntoma abobɔ wɔn mu, ɛna ahweneɛ sa wɔn kɔn mu. Wɔde ntoma nso bi nso akyekyere wɔn ti. Wɔyɛ atuntumfoɔ. Na nkurɔfoɔ bi tetetete hɔ.

Nnipa nnum nsa a ɛgu pono so. Kɔmputa mmeɛnsa si binom anim. Na nsa no yɛ Aborɔfo nsa. Na cup si pono no so. Phones mmienu da pono no so.

Kaa fɛfɛɛfɛ nsia nam kwan so, na aborɔfo bi taataa baako ho, ɛnna aborɔfo no bi nso gyinagyina kwan no ho hɔ, na cars no, wɔde flag abobɔ ebi ho.

Mmaayewa a wɔasa line mmienu, ntoma bobɔ wɔn mu, aweneɛ deda wɔn kɔn mu, aweneɛ ne bi nso bɔ wɔn ti mu. Nkurɔfoɔ abɔ dwa wɔ wɔn akyi.

Nkurɔfoɔ bebree abɔ dwa, na nnipa baako gyina wɔn anim rekasa. Nkorɔfoɔ yi yɛ atuntumfoɔ. Na ɛbi de nose mask ahyɛ wɔn hwene. Ɛbi yɛ mmaa, ɛna ɛbi nso yɛ mmarima. Wɔn nyinaa yɛ atuntumfo, na wɔreyɛ amanyɔsɛm.

Ɛdan a y'ahyehyɛ akondwa, ɛpono, flawɛs, kɔbɔd, ɛwom. Ahwehwɛ nso ɛbɔ ɛdan no mu. Ɛpono no so no, kɔp esi so, na kɔbod no so nso, flawɛs esi so.

Nkurɔfoɔ a wɔrebɔ mpaeɛ wɔ wɔn asɔrefie. Wɔyɛ Asia foɔ Ɛdan no mu so. Wɔyɛ akɔkɔɔfoɔ. Wɔhyɛ atade tenten.

Nkrɔfoɔ bebree gu abɔnte so. Wɔkitakita flags. Apolicefoɔ gyinagyina wɔn anim. Na ebi pɛ sɛ wɔba mu, apolicefoɔ no mpɛ sɛ wɔbɛba.

Ɛdan fɛfɛɛfɛ, akonnwa tenten a sumiiɛ da mu si hɔ. Pono si akonnwa no anim, na baabi a wɔdidi nso wɔ akyire. Steps a wɔforo kɔ soro wɔ dan no mu. Nkanea nkanea bobɔ ɛdan no mu. Wɔaka dan no mu fitaaaaa.

Nnipa anum ɛwɔ dan mu. Baako gyina hɔ. Ɛnnan ɛte hɔ. Nea ogyina hɔ no ɛyɛ tuntum. Ɛnnan na ɔmo te hɔ no ɛyɛ kɔkɔɔ. Ɛpono tenten bi esisi wɔn anim.

Nkurɔfoɔ mmiɛnsa a ɔmo de wɔn akyiri akyerɛ ɛsa. Nkurofoɔ bi ɛte dua ase ɛbɔ twene. Twene ne yɛ mmiɛnsa. Kɛseɛ baako, ketewa kakra baako, ɛna ketekete paa nso baako.

Amamfoɔ a wɔahyehyɛ ntaade de nose mask abobɔ wɔn nsa a wɔhyehyɛ gloves na ɛretwe nnipa bi wɔawu na wɔda ade so ɛde rekɔ dan mu.

Nkurɔfoɔ bi gyina hyɛn a wɔde kɔ ntɔkwa so. Wɔkuta flag mmienu. Ebi hyɛ sogyafo atadeɛ. Wɔyɛ kɔkɔɔ ne tuntum.

Nnipa mmeɛnsa a wɔgyina hɔ rehwɛ computer, kɛseɛ baako, ɛna ketewa baako nso. Kɛseɛ no, nsa bi da so, na wɔn akyi hɔ no nnipa nsia gyina hɔnom. Wɔwɔ dan mu, na nkanea asosɔ wɔn hɔ dan mu hɔ.

Efidadaa, anim da hɔ traaaaaa Dua ketewa si anim. Ankorɛ green si hɔ. Obi te pono baako ano. Nnua nnua wɔ fie no akyi.

Mmaa nnan a wɔredi asa, wɔde duku akyekyere wɔn ti, wɔahyɛ kaba ne sleete na nkurɔfoɔ bi tetetete wɔn akyi. Maa ne di aweneɛ ato wɔn kɔn mu na mmienu nso de chain pa ato ewɔn kɔn mu.

Atuntumfoɔ bi a wɔgyina abɔntene. Wɔn nan ho abɔ mfuturo pa ara. Wɔhyehyɛ taawoto ɛna kyalewote. Wɔde ntoma atwa wɔn asene, ɛna wɔde adeɛ boi akyekyere wɔn ti. Mmaa bi nso fra wɔn.

Mmarima a wɔnam baabi a yɛabɔ dwa. Wɔnam edwa no mfimfini. Wɔde ntoma akyekyere wɔn afu so. Na ebi nso te hɔ a wɔatutu ntoma. Na barima baako de nwura asi n’apampam.

Mmarima nsia, mmaa mmienu gyina fie anim, hyɛn si fie n’anim hɔ. Mmarima no, mmiɛnsa abu wɔn mu. Fie n’akyi, dan sisi hɔ.

Obi a wawu a ɔda adaka mu. Yɛde Ghana flag afa n'adaka ho. Nnipa nnwɔtwe gyina nkyɛn. Polisini baako de n'akyi akyerɛ adaka no. Aborɔfo mmienu na ɛte nipa no ho. Flowers sisi ho.

Aborɔfo ɛne abibifoɔ bi a ɔmo di asa ɛwɔ dan mu na ɛmaa no ɛwɔ anim na mɛɛma no ɛwɔ akyi. Ebi ɛhyɛ ntoma korɔ.

Barima ne ɔbaa a wɔte asa so. Abɔfra bi gyina wɔn mfimfini. Barima no te akonnwa no mu ɛna ɔbaa no koto fam. Na wɔn nyinaa resere. Wɔyɛ akɔkɔɔfoɔ. Christmas tree bi wɔ wɔn akyi.

Mmarima a wɔgyina hyɛn a yɛde kɔ ntɔkwa. Wɔkita flags, etuo wɔ hyɛn n’apampam. Wɔyɛ kɔkɔɔfoɔ.

Barima ne ɔbaa a wɔte fam. Na akwaraa wɔ wɔn ntam. Wɔyɛ akɔkɔɔfo. Na akwaraa no afa adaka bi a yɛatwerɛ ho na ɔde ne nsa ahyem. Na tɛdi bird da wɔn nkyɛn. Barima ne ɔbaa no wɔresre hyɛ abofra no.

Mfonin a ɛbɔ ban ho. Mfonin no mmarima bi wɔ benkum, ɛna mmaa nso wɔ nifa. Mmaa no abɔ wɔn ti tenten, na mmaa no apagyapagya wɔn nsa ahwɛ wiem. Mmarima no nso so ade, na apampam hɔ no, wohunu nkurɔfoɔ nan nso wɔ hɔ.

Abrɔfo num a ɔmo gyina nwuram a ɛdan dadaa bi ɛwɔ ɔmo akyi. Baako ɛda fɔm, ɛna mmienu ɛkoto ne ho. Ɔmo nyinaa hyehyɛ ɛkyɛ.

Nhyɛn dunsia a atwa ahyia, ne nyinaa yɛ fitaa, mmienu yɛ kɔkɔɔ, wiemhyɛn baako si hɔ. Nnua bebree wɔ hyɛn no akyi.

Asogyafoɔ mmeɛnsa, baako akyi kyerɛ kyerɛ me. Mmienu anim kyerɛ me. Asogyafoɔ no nyinaa kuta etuo. Na sogya car a wɔde kɔ ntɔkwa dada bi wɔ wɔn akyi, ɛna ɛdan nso wɔ wɔn akyi. Dua dada bi si hɔ.

Nkurɔfoɔ du-mmeɛnsa a wɔwɔ dan a nhwehwɛ wɔ akyire. Kanea bɔ dan yi apampam. Aircondition mmienu wɔ hɔ. Nkurɔfoɔ no te hɔ. Ɛpono so wɔn anim. Laptop s ɛsisi wɔn anim. Nkurɔfoɔ no bi gyina hɔ. Wɔyɛ tuntum.

Wei yɛ Asantehene, watutu ne ntoma, yɛde gold agu ne nsa na yɛde bi akyekyere ne ti. Gold gu ne kɔn mu na ɔte hɔ. na mpanimfoɔ bi wowɔ n’akyi, wɔgyinagyina n’akyi.

Mmaa nsia egyina gyina hɔ. Ɔmo nyinaa hyɛ skɛt tuntum ne fitaa. Na ɔmo ahyɛ blaos nketenkete. Baako pɛ ɛna ne blaos ne yɛ tenten a ɛyɛ kɔkɔɔ. Na amanfoɔ bi gyina gyina ɔmo akyi.

Amanfoɔ bebree wɔ dan kakraa mu. Wɔasa line. Wɔyɛ atuntumfoɔ. Wɔn bag wowɔ wɔn nkyɛn, na ebi nso bɔ wɔn akyi. Mpanimfoɔ wɔ mu.

Ɛdan a wɔahyehyɛ nkonnwa ne table. Na wɔde aduane asi table no so. Kanea kɛseɛ sɛn dan no mu. Na wɔabue ɛdan no ano ato hɔ. N'kyi hɔ no, nnua nnua, ɛna bepɔ wɔ hɔ.

Barima bi a ɔhwɛ teeve ɛwɔ dɛm. Barima ne te akonya mu na ne nnan baako ɛyɛ ne ya. Ɔde ne nan no ato ɛpon bi so. Barima no ɛyɛ bɔkɔɔ.

Asaase a yatutu ama ɛso ayɛ hoyaa. Ɛhyɛn akɛseɛ akɛseɛ esisi asaase no so. Nipa bi nenam ɛhɔ Efie bi wɔ asaase n'akyi. Ɛhyɛn bi nso wɔ asaase n'akyi.

Pata bebree a yɛabobɔ, na hɔnom ayɛ sakatuu. Nnipa bi gyinagyina apata no ho. Na wiemhyɛn dadaa bi nso ɛwɔ hɔ. Ɛna nnua nnua bi nso wɔ akyirikyirikyiri.

Nkwadaa beberee ɛretu mirika wɔ nwura mu kwan so, wɔn ani agye, wɔnhyɛ mpaboa. Nwura nwura wɔ wɔn nkyɛn ne wɔn akyi nyinaa. Wɔyɛ etuntumfoɔ.

Ɔbaa ne ne mma nsia wɔ dan mu, ɔbaa ne mmɔfra mmienu te akonnwa tenten baako so. Akwadaa baako si ɔbaa n’anim na mmiɛnsa gyina hɔ, mmienu kita aduane. Wɔn nyina yɛ atuntumfoɔ.

Ɛhyɛn fɛfɛɛfɛ mmienu, baako wɔaka ho blue, ɛnna baako wɔaka ho kɔkɔɔ. Aborɔfo bebree gyina akyi, na ebi ahyɛ specs, ɛnna ebi nso ahyɛ kyɛ. Wɔgyina awiam.

Dan a wɔasiesie mu. Nkonnwa mmienu si mu. Sumiiɛ da ebiara mu. Ɛpono si nkonnwa no anim. Kanea bɔ nkonnwa no apampam. Wɔahyehyɛ nwoma wɔ nkonnwa no akyi. Ɛna egya wɔ ɛdan no mu.

Kɔɔt dan mu a nipa ɛtete hɔ. Wɔmo nyinaa yɛ atuntum foɔ. Ebi te ɛsoro ɛna ebi te fɔm. Nipa baako etwa mfoni ɛwɔ hɔnom.

Nkurɔfoɔ a wɔso wɔn nneɛma ne nkwadaa a wɔasa line. Nneɛma no a wɔso no bi yɛ kɛtɛ. Nneɛma no, wɔakyekyere bi ho. Nkwadaa hyehyɛ ɛbi akyi. Wɔyɛ tuntum.

Store a yɛahyehyɛ ahweneɛ ahweneɛ colours colours wɔ hɔ. Nwura sensɛn store n’anim.

Nkurɔfoɔ nsia te table ho wɔ dan mu. Nnum yɛ akɔkɔɔ, baako yɛ tuntum barima. Table no, papers bebree gugu so, na colours bebree nso wɔ table no so.

Amanfoɔ bebree nenam kurow no mu. Na cars bebree retwam wɔ hɔ. Ɛsdan akɛseɛ akɛseɛ wɔ kurow no mu. Na mfoni bebree ɛbobɔ hɔnom.

Hyɛn a ɛnam nwuram. Zebra bi wɔ nwura mu hɔ. Nwura no mu yɛ fɛ. Nnuannua wɔ nwura no mu, na nwuram nantwie nso wɔ hɔnom bi.

Giraffe tenten, ɛna zebra bebree a wɔwɔ nsuo ho. Zebra no bi renom nsuo no bi. Na ɛbi nso gyina hɔ. Nnua nnua wɔ wɔn akyi. Antelope bi nso wɔ hɔ a wɔrenom nsuo no bi.

Mmarima nan reka dan ho. Mmienu gyina atwedeɛ so. Mmienu gyina fam. Nwura wɔ dan no ho.

Nkɔlaa miɛnsa a ɔmo twitwi nkyɛnsee mu wɔ abɔnten. Na boo kɛseɛ baako si hɔ a akolaa baako samfono nnoɔma no mu. Ena baako nso etwitwi nnoɔma no fri baako mu de ba. Baako nso kura dadesɛn etwi mu.

Mmaa mpanimfo bi tena hɔ na wɔn nyinaa de ade fitaa abɔ wɔn ani baako, na mmaa no abobɔ duku. Abɔfra baako bi te toɔ hɔ, ɔne barima baako na ɛte hɔ.

Nkurɔfoɔ tete akonnwa so wɔ dan mu, mmienu nso gyina hɔ. Wɔn a wɔgyina hɔ no baako yɛ ɔbaa, baako yɛ barima. Barima no hyɛ ataade tuntum, ɔbaa no nso hyɛ ataade akokɔ berɛboɔ ne tuntum, na barima ne kita microphone.

Mmarima mmiɛnsa mma mmienu, wɔredi asa. Wɔresere. Mmarima no nhyɛ ataare wɔ soro, wɔde aweneɛ agu wɔn nyinaa kɔn na wɔresa. Mmaa ne de ntoma abɔ wɔn mu na wɔde adeɛ akyekyere wɔn ti.

Pohyɛn bebree gu nsuo ani fɛfɛɛfɛ so. Na ɛdan abrosan fɛfɛɛfɛ atwa nsuo yi ho ahyia, na bepɔ a ɛso afu kamakama ɛwɔ akyiriakyiri.

Ɛdaei kakaaka mmiensa esi hɔ. nnua etwa ɛdaei no ho ahyia. Ɛhyɛn ɛne nam lɔɔre kwan nim ɛwɔ hɔ nom.

Dan a yɛasiesie mu fɛfɛɛfɛ, akonnwa tenten baako si mu, suneɛ gugu mu. Akonnwa nketewa mmienu si hɔ, pono baako si nkonnwa n’anim a nneɛma sisi so. Flowers wɔ dan ne mu, nkanea mmienu bɔ dan ne soro. Mfonin mmiɛnsa bɔ nkonnwa no akyi.

Dwam, wɔaboaboa ntoosi, gyeene wɔ table so. Wɔaboaboa mɔmɔne wɔ hɔ nso. Akwadaa bi gyina hɔ. Maame bi ɛ a wabɔ duku nso te hɔ. Maamefoɔ mmienu bi nso te hɔ. Mmarima mmienu bi retwam, ɛna ɔbaa baako bi nso kura ne bag retwam.

Nkurɔfoɔ mmeɛnsa a wɔrebɔ nnwom. Ɔbaa baako, mmarima mmienu. Ɔbaa no yɛ kɔkɔɔ, mmarima no yɛ atuntum. Mmarima no ahyɛ coat.

Nnipa bebree apagya wɔn nsa akɔ soro, na wɔreteateam. Na ɛbi hyɛ kyɛ. Na ɛbi yɛ mmaa ne mmarima. Barima baako ahyɛ ahwehwɛniwa. Na ɔbaa no baako nso ahyɛ ahwehwɛniwa. Wɔyɛ atuntumfoɔ.

Mmarima mmienu. Baako te hɔ na baako akoto wɔ baako anim. Na deɛ wakoto no de paneɛ rewɔ nea ɔte hɔ no. Na nea wakoto no hyɛ kyɛ. Nea ɔte hɔ no ade no yɛ no ya nti wafee ne se. Wɔreyɛ wɔ dan mu a books bebree gu wɔn akyi.

Car fɛfɛɛfɛ a akokɔɔfo bebree gyina ho. Ɔbaa baako ka ho. Wasɔ barima baako mu. Na akwaraa ketewa gyina barima baako anim.

Kaa anya akwanhyia ɛwɔ kwan so na faya sɛvis foɔ ɛwɔ hoo, ɔmo kaa kɛseɛ ɛsi hɔ nnipa bi atwa ho ahyia. Wɔmo nyinaa ɛwɔ hɔ bi yɛ tuntum, nnua nnua wɔ akyi hɔ.

Mmarima bi apagya nwuram aboa akɔ soro. Baako de adeɛ abɔ ne ti. Obi de ne phone retwa. Wɔyɛ tuntumfoɔ, na nnua wɔ akyire hɔ.

Nsɛnkyerɛwfoɔ a ɔmo ehyia wɔ ɛdan mu. Ɔmo yɛ akɔkɔɔfo. Nkanea bobɔ ɛdan no mu. Ebi kita kamera ɛna ebi so kyerɛw adeɛ. Ebi gyina hɔ ɛna ebi so ɛte hɔ.

Kuro fɛfɛɛfɛ, nnipa nenam kuro ne mfimfin, bi yɛ mpanimfoɔ, mmaa, mmarima. Wɔyɛ akɔkɔɔfoɔ.

Ɔbaa tuntum a wakoto wɔ nwura mu, na ndoe nkron na atwa ne ho ahyia, baako si nan so. Ɔbaa no wabɔ ne ti tenten.

Nkrɔfoɔ te dua se. Wɔyɛ mmarima na mmaa na mmofra. Wɔyɛ tuntum. Sogyani bi gyina wɔn anim.

Mmarima nkron a wɔgyina abɔntene. Baako ahuri resa, na baako nso renante rekɔ. Baako nso de donno ab ahyɛ n'amɔtoam rebɔ. Na wɔn a wɔaka no gyina hɔ rehwɛ.

Asogyafoɔ wɔretwe ahoma kɛseɛ wɔ wɔn nsam, na asogyafoɔ yi yɛ mmaa. Asogyafoɔ mmarima bi nso gyina hɔnom ɛrehwɛ. Na nkurɔfoɔ bi nso atutu ntoma a wɔhyɛ kyɛ nso gyina hɔnom ɛrehwɛ agorɔ no a wɔredi no.

Aborosan dadaa, yɛn mpɛnti soro no. Na ɛfam no, y'apɛnti no fitaa. Ayɛ dadaa. Mpoma bebree ɛda ɛdan no ho. Nnipa mmiɛnsa bi nam ɛdan ne mu. Ahwedeɛ ɛda ɛdan no mu.

Nsuo fiin ɛtaa hɔ a nipa mienu bi ɛnam mu. Baako yɛ bɛɛma ɛna baako yɛ ɔbaa. Ɛnipa no bi so nam nsuo no ekyi. Ɛdan ebubu ɛwɔ ɛhɔ nom. Kube ndua esisi hɔ.

Aha yɛ po ano, na amamfoɔ bi ɛretwa picture wɔ hɔ. Ɔbaa baako, barima baako na abɔfra baako na wɔgyina hɔ asɔ wɔn mu ɛretwa picture. Na aberanteɛ na ɛretwa wɔ picture no. flags, Ghana fags ne different flags sisi hɔ.

Nkurɔfoɔ a wɔwɔ po ano. Ebi te po no anwea no mu. Ebi gyina hɔ. Nkwadaa fra . Ebi nso gyina nsuo no mu. Tent atentenatenten wɔ hɔ. Kube nnua nnua nso wɔ hɔnom. Wɔyɛ kɔkɔɔ.

Oburoni baa a ɔrebɔ ball wɔ agoprama so. Nkurɔfoɔ nkron wɔ n’akyi. Mmarima fra. Na wɔn a wɔwɔ n’akyi no wɔn nyinaa yɛ tuntum. Wɔn nyinaa hyɛ trousers.

Amanfoɔ a wɔn wɔn nan nyɛ a wɔremaakye. Na wɔyɛ Ghanafoɔ. Wɔn nyinaa yɛ tuntumfoɔ. Wɔde Ghana flag abɔ wɔn bo na wɔkurakura bi. Ɔbaa baako di wɔn anim a ɔkuta bi African map.

Yahyehyɛ maakrofons bebree esisi ɛpono so. Na nsɛnkyerɛwfo bebree eni kyerɛ maakrofon. Ɔmo kuta kuta ɔmo kamarɛs. Ɔmo yɛ akɔkɔɔfoɔ.

Adan bebree sisi mpoano. Ɛdan kɛseɛ baako si hɔ. Wɔaka ho fitaa. Ayɛ dada. Akwan dedadeda adan no mu.

Nkurɔfoɔ nkron atwa pono ho ahyia. Nsia yɛ mmarima. Wɔn a wɔaka no yɛ mmaa. Nsuo sisi pono no so. Mmarima no ahyɛ coat.

Barima bi a ɔrekyerɛ mmɔfra bi adeɛ wɔ anwea mu, na wabutu hɔ de ne nsa atwerɛ fam, na kwadaa no atwa ne ho ahyia. Baako kuta adeɛ wɔ rɔbɔ bag mu. Baako koto hɔ.

Mmaa mmienu renoa aduane wɔ abɔten. Baako te hɔ, ɛna bako butu hɔ a ɔrenu adeɛ mu wɔ gya so. Wɔde adeɛ akyekyere wɔn ti.

Sogyafoɔ nnum a ɔmo wɔ nwura mu. Ɛnan ɛyɛ tuntum, baako ɛyɛ kɔkɔɔ. Mmienu kuta etuo, baako ɛhyɛ kyɛ. ɛhyɛn mmienu bi wɔ wɔn ɛkyi. Nnuenua wɔ wɔn ɛkyi.

Nkurɔfoɔ bebree te afurumpɔnkɔ so nam desert so ɛrekɔ. Wɔde ade akyekyerekyekyere wɔn ti. Wɔde wɔn baage abɔ wɔn akyi.

Maame panyin bi te akonnwa so na obi di paneɛ ɛwɔ no nsa wɔn na nkrɔfoɔ mmienu bi nso te akonnwa so wɔ maame no akyi ɔmoa wɔn te hɔ nyinaa yɛ atuntumfoɔ.

Mmaa nnum, mmarima mmiɛnsa a wɔte aboboyaa mu rekɔ. Na mmaa no wɔn nyinaa de adeɛ akyekyere wɔn ti. Baako abɔfra hyɛ n’akyi. Nnuanua wɔ wɔn akyi.

Car kɛse a yɛaka bo akokɔmmereboɔ nam kwan no mu. Amanfoɔ bebree na nnoɔma gu akyire. Wɔte mu nam kwan so rekɔ. Abrante bi tare car no ho.

Gɔtaa ɛmu tantaantan a ɛnsuo fiin a ɛtaa mu. Ɛda efi bi ekyi. Ɛnkwalaa naan bi nenam gɔtaa ne ho na mpaninfoɔ bi so wɔ ekyi hɔ nom. Ɔmo yɛ tuntum foɔ.

Kiosk kiosk dan, atɛkyɛ wɔ anim. Table bi si kiosk baako anim. Obi te motor so rekɔ. Ɔhyɛ kyɛ. Poles wɔ sisis dan no apampam.

Ɔbaa a ɔresa ne ɔbarima a ɔrebɔ twene. Ɔbaa no de ntoma bi akyere ne nan ne nsa. Wafura ntoma wɔ n'asen ne ne nofo ho. Ɔde ade bi akyekyere ne ti.

Ɔbaa buroni a ɔretwa kaa kwan mu. N'ani afura. Ɔkuta kraman. Ɛdan fɛfɛɛfɛ wɔ n'akyi. Flowers fɛfɛɛfɛ nso wɔ n'akyi.

Mmaa nnan a wɔwɔ dan mu, mmienu te ankonnwa so, mmienu gyina hɔ, mmienu yɛ tuntum, mmienu yɛ kɔkɔɔ. Nwoma da wɔn wɔte hɔ no anim. UN flags wɔ wɔn akyi.

Ɔbarima a ɔte machine akyi, ɔyɛ tuntum, ɔhyɛ ataade kɔkɔɔ, ɔhyɛ ahwehwɛniwa. Bronin baa bi gyina ne nkyɛn, ɔhyɛ ataade blue and black, wires wires wɔ machine yi ho.

Apolisifoɔ nnan a wɔakye aberanteɛ bi. Apolisifoɔ yi, mu mmienu yɛ mma, ɛna mmienu nso yɛ mmarima. Na aberanteɛ no a wɔakye no no, ɔyɛ tuntum, ɔhyɛ kyɛ. Apolisifoɔ no nso, baako yɛ tuntum, mmeɛnsa no a wɔaka no yɛ akɔkɔɔ. Mmaa no ahyɛ nose mask.

Akwadaa a wakoto wɔ gutter a ɛmu ayɛ fi mu, na gutter no, nsufi taa mu, ɛna akwadaa no koto ho. Akwadaa bi nso a ne nan tɛ hɔ nam ho. Ɛna nkurɔfoɔ mmienu bi nso nam gutter no anim.

Mmaa a wɔtɔn adeɛ wɔ dwa so. Na barima bi ɛretɔ ade ne bi. Ɔbaa ne de duku akyekyere ne ti. Na mmɔfra bebree atwa wɔn ho ahyia, na mmɔfra ne bi so ade. Na dan bi wɔ wɔn akyi.

Obia ɔɔtɔ foos ataadeɛ a ɛgu fɔm ɛwɔ dwom. Na obaa bi nso gyina ne nkyɛn ɛna maame akwadaa ɛhyɛ na akyi ɛgyina hɔ. Wɔn akyi hɔ yahyehyɛ foos ntaade no bi wɔ hɔ. Wɔn a ɔgyina hɔ nyinaa yɛ atuntumfoɔ.

Mmaa mmienu resa nsuo wɔ abura ano. Wɔde wɔn pan asi nsuo no ano. ℇhɔ ayɛ nwuram. Ↄbarima bi retwa wɔn mfonin.

Sitting room a nkonnwa mmienu si mu. Akonnwa baako yɛ tenten, ɛna baako yɛ ketewa baako. Na center table si mfimfini a flowres si so. Na dan no ho, wɔde pictures nnanakɛseɛ bi abobɔ hɔ, ɛna kanea kɛseɛ bɔ n'apampam.

Kaa kɛseɛ a wɔaka ho fitaa resiane bepɔ. Ɛhɔ yɛ anwea mu. Nwura kakra wɔ nkyɛn nkyɛn, na n . Ɛdan wowɔ nkyɛn nkyɛn.

Kayayo a ɔso ne pan ɛrekɔ, mmaa bi so nam kwan ne mu, na nkurɔfo bebree nso nam hɔ. dan sisi hɔ na pole nso si hɔ. kayayo yi, ɔhyɛ akokɔsradeɛ de bi nso ahyɛ ne ti.

Amamfo bebree nam ne mu, wn nyinaa yɛ akɔkɔɔfoɔ. Na mmarima na ɛdɔɔ so wɔ mu. Dan kakraka bi si hɔ, yɛaka ho tuntum, fitaa wɔ hɔ.

Mmaa mmienu a wɔrewɔ fufuo wɔ fie ne mu. Wɔn nyinaa te hɔ. Ɔbaako kita wɔma no de rewɔ, ɔbaako te. Wɔn nyinaa de ade akyekyere wɔn ti. Mpɔnkye mmienu ne akokɔ baako nam fie ne mu.

Amamfoɔ bebree a wɔnam afihyia fɛfɛɛfɛ kɛseɛ bi mfimfin. Bebree no ara atutu ntoma fitaa, wɔnhyɛ mpaboa, bi nso wɔ mu a wɔde ntona tuntum akata wɔn ho nyinaa. Amamfoɔ yi nyinaa yɛ akɔkɔɔfo.

Amanfoɔ a wɔrenante akɔ wiemhyɛn tenabea. Amanfoɔ yi kutakuta wɔn bag, na wɔyɛ mmarima, ɛnna wɔyɛ atuntumfoɔ.

Kaa tenten a asi adua ase. Y'ɛbiebie ɛho nyinaa. Y'ahyehyɛ flawɛs ɛwɔ mu. Ɔbaa kɔkɔɔ bi gyina hɔ ɔyɛ broni. Nnua asisi hɔ bebree. Flawɛs no ebi sisi fɔm.

Mmaa mpanimfoɔ te dan mu, wɔafurafura wɔn ntoma. Wɔyɛ atuntumfoɔ. Wɔde wɔn baage atoto wɔn nan so.

Mmarima nnan, wɔn nyinaa yɛ abibifoɔ, wɔ mo nyinaa de adeɛ akyekyere wɔn ti. Ɔmo hyɛ ataade fitaa. Baako de ne fon ahyɛ na aso, nnan ɛkoto hɔ.

Ɔbaa a ɔreka banku wɔ efie anim. Nsuo agugu hɔ. Ɔpanin bi gyina n'akyi. Mmɔfra mmienu gyina ɔbaa no nkyɛn. Ɛpono bi si hɔ na silver nso si egya no nkyɛn. Kɛntɛn si pono no ase. Wɔahatahata nneɛma wɔ efie no anim.

Amanfoɔ a wɔtete dan bi mu. TV mmienu bɔ dan no ho. Ebi te soro ɛnna ebi te fam. Ebi de wɔn ani ahwɛ wɔn a wɔte fam no, na wɔyɛ kɔkɔɔ ne tuntum.

Maamefoɔ nkron a wɔgyina nwunu mu. Baako de akwadaa agɔ n'akyi. Wɔn nyinaa de adeɛ akyekyere wɔn ti. Wɔyɛ atuntumfoɔ. Baako resere.

Ɛdan a wɔahyehyɛ nkonnwa wom kamakama. Ahwehwɛ bebree bobɔ dan no ho. Aircondition bɔ dan no ho. Nkonnwa no, ebi yɛ nketewa, ɛnna tenten kɛseɛ baako si mu.

Amanfoɔ wɔmmɔ nam bebia yɛfa keteke, na ɔmo binom atwi wɔnmo bag wɔ fɔm, amanfoɔ no yɛ akɔkɔɔfoɔ, ɛhɔnom ɛfɛ yie, keteke no ɛfɛ paa, keteke no ɛyɛ anan.

Mmɛma a mmienu te hɔ, ɔmo ahyehyɛ foogu. ebi nso ahyɛ ntaade. Ebi de ade akyikyire wɔn ti, ebi nso ahyɛ kyɛ. Ɔmo de nwura agu wɔmmo kɔn mu.

Mmarima mmeɛnsa gyina hɔ rekasa. Wɔn nyinaa hyɛ kyɛw. Wɔyɛ akɔkɔɔfoɔ. Wɔgyina dan bi anim. Barima baako nam wɔn akyi. Ɔno nso ahyɛ kyɛ.

Nkorɔfoɔ mmiensa ɛsa ɛwɔ abonten. Obi etwa ɔmmu fonin. Broni baako ena bibini baako. Nkrɔfoɔ mmiensa ɛte ɔmmu mu saw nim ɛhwɛ. Ɛna nkrɔfo bi ɛwɔ akyere. Ɛhyɛn be so wɔ akyere hɔ nom. Ɛdan tenten be wɔ ɔmmu akyere.

Mmɛrima mienu ɛɛsa. Ɔmo abɔ ɔmo ti, na ɔmo hyɛ Gaana flag ataadeɛ. Baako hyɛ kyɛ ena ɔketa ɛkyɛ mienu. Amanfoɔ atwa ɔmo akyi ahyia. Abrofo fra abi ahyɛ kyɛ, abi ahyɛ spɛɛs.

Amanfoɔ gyinagyina hɔ. Pono mmienu wɔ wɔn anim. Nwoma da pono baako so. Ɛbi ahyehyɛ coat. Ɛbi yɛ kɔkɔɔ, ɛna abi yɛ tuntum. Mmaa ne mmarima a wɔafra.

Keteke fɛfɛɛfɛ mmensa sisi hɔ. Aborɔfo bi gyina keteke no anim, wɔdɔɔso, na wɔkita mfonin bi. Wɔresere.

Ɔmanpanin Donald Trump na ɔgyina amanfoɔ mu, na wabue ne nsam, na amanfoɔ no bebree hyehyɛ kyɛ, ɛnna ebi ky akyi kyerɛ no, ɛnna ebi nso anim kyerɛ no. wɔkurakura nneɛma a wɔatwerɛtwerɛ nsɛnsɛm bebree wɔ so.

Mfonin mmiɛnsa twere hɔ, mfonin no yɛ black and white. Amamfo wɔ mfonin ne mu. Barima panin bi gyina mfonin no anim. Ɔyɛ tuntum, wahyɛ suit na ɔhyɛ ahwehwɛniwa, wayi ne ti ho nyinaa.

Mmarima mmienu a wɔkoto hɔ. Baako ani afi. Baako de ade akyekyere ne ti, na deɛ n'ani afi no refete adeɛ wɔ bokiti mu. Kaa bi si wɔn akyi kyiri.

Kaseɛbɔfo nnan a wɔn rekenkan nkaseɛbɔ. Ɛpono a ɛyɛ glasse ɛwɔ n'anim. Ɛnwomma deda ɛpono no so. Kaseɛbɔfoɔ yi ɛmu mmienu yɛ aborɔfo ɛna abibifoɔ nso mmienu. Ɛmmaa mmienu ɛna mmarima mmienu.

Ɔmanfo bi nenam atakyɛ mu. Mmienu yɛ mpanyimfoɔ. Na wɔn a aka no yɛ nkwaraa nko ara. Akwaraa baako apira. Nti mpanimfo mmienu apegya no. Mpanimfoɔ no baako de ade akata ne ti.

Mmarima mmiɛnsa a wɔrefo atwedeɛ, wɔn nyinaa soso mortar, na wɔahyɛ ntaade fi.

Amanfoɔ bebree a wɔwɔ kwan mu reyɛ amanyɔsɛm. Bebree no ara na apagya wɔn nsa akyerɛ hyɛn a ɛnenamkwan no mfimfini. Bi tete hyɛn no mu a wɔasɔre agyina hɔnom.

Meesinfoɔ nsia. Wɔrefra mɔɔta. Wɔde adeɛ akyekyerekyekyere wɔn ti. Wɔyɛ atuntumfoɔ. Cement bi gu nkyɛn, na kaa wɔ wɔn akyi.

Amanfoɔ bebree, ebi te pɔnkɔ so, ebi nso te afupɔnkɔ so, na ebi nso nam fam. Wɔnam desert so rekɔ. Kuro bi wɔ akyirikyirikyiri.

Mpaboa, phone, kamera, nwoma, kyɛ, map, ahwehwɛniwa ɛnna ɛda hɔ.

Computer si obi anim. Ɔhyɛ kyɛ. Ɔde book ato n'anim na ɔretwerɛ adeɛ wɔ so. Wabɔ wacth, na book mmienu bi da ne nkyɛn, ɛnna ne phone nso da nkyɛn, ɛnna wayɛ tea nso si nkyɛn.

Mmabaawafoɔ mmienu na mmarimaa mmienu a wɔte radio studio. Mmienu a wɔwɔ mu kuta mic kɔkɔɔ, na wɔresere. Pono si wɔn anim. Mfonin bi bɔ hɔ. Wɔn nyinaa yɛ tuntumfoɔ.

Nkurɔfoɔ a wɔda ayaresabea, na ebi deda fam, ɛnna ebi nso da mpa so. Adɔktɛsfoɔ mmienu gyina wɔn nkyɛn, na maamefoɔ bi nso wom.

Ɔhene ne ne nkurɔfoɔ a wɔatena ase. Wɔn nyinaa atutu ntoma. Ɔhene no ɛ ɛte soro kakra, ɛnna ne nkurɔfoɔ no te n'anim wɔ fam kakra. Ɔhene ne n'amanfoɔ yi nyinaa yɛ atuntumfoɔ, na wɔkuta sika kɔkɔɔ a ɛyɛ abaa wɔ wɔn nsam.

Amanfoɔ a ɔmo wɔ asɔre dɛm. Nkonwa atenten atenten ɛwɔ asɔre dɛm. Mfonyin kakraa ɛbɔ asɔre dan no mu. Amanfoɔ ne bi ɛtete hɔ na ebi so ɛnam ɛhɔ nom. Ɔmo yɛ etuntum foɔ. Nkwaalaa ne mpanyinfoɔ nyina ɛfrafra.

Ɛdan abu agu. Nnipa bebree gyina dan no so. N'akyi hɔ, dan akɛseɛ akɛseɛ wɔ hɔ. Nwisie bi firi ɛdan no a abu agu no so reba.

Adokotafoɔ ɛnnan a wɔn mo wɔ ayaresabea. Wɔn mo gyina ɔpanin bi nkyɛn a wɔda mpa so. Wɔn a wɔhɔ no nyinaa yɛ atumtumfoɔ. Adokotafoɔ no ahyehyɛ wɔn mo ho yie. Wɔn hyɛ nose mask ɛne ɛkyɛ ɛwɔ wɔn ti; wɔn sane nso hyehyɛ glofs.

Mmaamua nsia a wɔresa. Mmeɛnsa te akyire, ɛnna mmienu wɔ anim. Wɔabobɔ kɔla wɔ wɔn atade no so. Wɔyɛ atuntumfoɔ. Baako nan da fam, wɔn a wɔaka no hyɛ socks ɛnna mpaboa tuntum.

Nsuo fi gu fam ɛna nwura agu fam hɔ nom. Kaa kɔkɔɔ si hɔ Nnipa nam hɔ. Ɛsan si hɔ nom. Ɛfam hɔ nyinaa ayɛ fi.

Ɔbaa bronii ɛpepa asa so. Bɛɛma bronii bi nso te akonnwa fitaa mu. W'aka ne nan abɔ so. Bokiti ɛsi ɛfam hɔ nom. Huva ɛnso ɛsi hɔ. Mflawɛs ɛwɔ kɔbɔd fitaa mu ɛsi akyire hɔ. Kanea baako ɛsi hɔ nso.

Nkorɔfoɔ dunaan a ɔmo wɔ asɔre dɛm mo. Ɔmo yɛ akɔkɔɔ foɔ. Emu naan ɛkoto hɔ. Emu ɛnaan so egyina ɔmo ɛkoto hɔ n'enim. Ɛna nsia egyina ɛnkyɛn. Ebi ahyɛ fitaa na ɔmo nyinaa ntaade no yɛ atentenatenten.

Edwa so a y'ahyehyɛ ɛkyɛ kamakama. Y'ahyehyɛ nnoɔma a yɛde yɛ mpaboa ɛne bag ɛwɔ hɔ. Ɛmmaa enum ɛnam hoo. Bɛɛma baako wɔ akyire, ebi yɛ akɔkɔɔ ɛna ebi yɛ tuntum.

Mmɛma a w'ɔmo nnam hɔ, mmɛma no ahyehyɛ ɛkyɛ. Wɔnmo nyinaa yɛ atuntumfo, baako ɛna ɔyɛ Obroni wɔmu. Mmɛma no ɛhyehyɛ nose mask. Edua bi ɛwɔ wɔmmo akyi, na ɛdan bi nso wɔ wɔn nkyɛn hɔ a.

Ɛdan kakra mu. Yɛde nnadeɛ nnadeɛ esisi hɔ. Nnipa ɛnenam ɛhɔ nom. Baags esi adeɛ so ɛwɔ hɔ nom.

Amanfoɔ bebree a ɔmo ate agu kurom a ɔmo yɛ amanyɔsɛm. Ɛbi kita flaage, ɛbi ɛnso nhyehyɛ ataade a ɛgyina hɔ ma amanyɔ kuo no a ɔmo di akyire no. Ɔmo nyinaa yɛ atuntumfoɔ na ɛbi nso ɛhyehyɛ ɛkyɛ.

Wiemhyɛn si hɔ. Emigirehyenfoɔ gyina hɔ. Nkurɔfoɔ bi nso gyina hɔ. Nneɛma bi gugu fam hɔ. Mpaboa fra saa nneɛma no. Adaka bi nso si hɔ. Ebi resesa nneɛma wɔ fam. Wɔhyehyɛ fitaa. Wɔyɛ tuntumfoɔ.

Obronin ɔbaa, ɔte hɔ, wahyɛ ataadeɛ nsatea. Aduane si n’anim wɔ table so, glass a nsa wɔ mu si wɔ, ɔrenweenwee.

Mmarima anum a wɔahyehyɛ coat wɔ dan mu. Wɔyɛ atuntumfoɔ. Mmienu rekyea. Wɔresere. Nkonnwa sisi dan no mu. Nkanea bɔ dan no apenpem.

Ewiemhyɛn kakraa a ɛsi hɔ, na nkurɔfoɔ bebree gyina wiemhyɛn no ase. Sogyani baako nam hɔ, na nkurɔfoɔ no a wɔgyina hɔ no, mmaa, mmɔfra ne mmarima nyinaa fra.

Mmarima mmienu, ɔbaa baako gyina ɛdan bi so. Wɔmo kuta nnwoma tenten bi. Wɔmo hyehyɛ ɛkyɛ, wɔmo nyinaa yɛ abrɔfo. Nnadeɛ nnadeɛ bi wɔ wɔn apampam. Abrɔsan tenten ɛwɔ wɔn akyi.

Mmaayewa mmienu so nsuo rekɔ. Mmarima mmienu bi nso reba. Baako hyɛ atade kɔkɔɔ, ɛna ɔhyɛ kyɛ. Baako nso hyɛ atade fitaa. Fam hɔ ayɛ ff fi. Nkurɔfoɔ bebre nso nam wɔn akyi hɔ, ɛna car baako si hɔ. Ɛdn dada wɔ nkyɛnkyɛn na nnua nso wɔ hɔ.

Maame a ɔresa mmɔfra yareɛ wɔ dua ase, mmɔfra no dɔɔ so yie, na maame baako afa akwadaa baako si ne nan so, na nɛɛse no ɛrehwɛ akwadaa no.

Amanfoɔ bebree abɔ dwa wɔ abɔntene. Bebree no ara na wɔatene wɔn nsa a wɔpɛ sɛ wɔkyea. Ɔpanin bi. Ɔpanin yi yɛ kɔkɔɔ. Amanfoɔ mmeɛnsa di n'akyi. Nkurfoɔ bi kuta flag.

Nkrɔfoɔ bi a ɔmo agyina ɛdan tenten. y'aka ho fitaa bi ho. Nkrɔfoɔ yi bi yɛ tumtum ɛna bi nso yɛ abrofo. Na ebi ɛde wɔmmo nsa asi wɔmmo sisi.

Amamfoɔ nnum ɛrebɔ volley, mmienu yɛ aborɔfo, ɔbaa baako na barima baako. Mmiɛnsa nso yɛ abibifoɔ mmarima. Wɔn akyi hɔ, nnua bebree wɔ hɔnom.

Edwa so a wɔahyehyɛ bags, ɛkyɛ, kɔnmuadeɛ, ahweneɛ wɔ hɔ fɛfɛɛfɛ. Ɔbaa bi te hɔ. Aborɔfo mmeɛnsa bi nso nam nkyɛn. Amanfoɔ bi nso nam akyire hɔ.

Amanfoɔ bebree a wɔnam kurom. Ɛbi yɛ mmaa, ɛbi yɛ mmarima, atutum ne a akɔkɔɔfoɔ. Ɛbi hyɛ nose mask. Obi te bicycle so a ɔfra mu. Ɛbinom kuta board a wɔatwerɛtwerɛ nneɛma wɔ so.

Dwa so a wɔahyehyɛ bag, kɔnmuadeɛ, ahweneɛ, ɛkyɛ. Ɔbaa bi te hɔ. Ɔhyɛ nose mask. Aborɔfo bi nso nenam akyire hɔ. Ɛbi nso nenam mame no nkyɛn.

Amanfoɔ bebree a wɔgyina dan tenten kɛseɛ a wɔaka ho fitaa bi ho. Dan no yɛ aborosan. Mpoma bebree wɔ dan no ho. Amanfoɔ yi, ebi yɛ kɔkɔɔ, ɛnna ebi nso yɛ tuntum.

Mmayewa mmiensa a ɔmo sa ɛwɔ abɔnten. Ɔbaako ɛhyɛ kyɛ. Ɔmo mmiensa nyinaa yɛ ɛtumtum foɔ. Obi ɛte ɔmo akyi hɔ. Na afie bi nso ɛwɔ akyi hɔ.

Ɛdan tenten a wɔaka ho fitaa. Mpoma bebree wɔ dan no ho, na dan no, ɛsi po ano, na nnipa bebree wɔ po no ano. Ɛhyɛn nso wɔ po no ano bi.

Nkwadaa nsia a wɔrehwɛ movie wɔ dan mu. Wɔn nyinaa hyehyɛ ahwehwɛniwa kɛseɛ kɛseɛ. Nkwadaa no, ebi yɛ mmaa, ɛnna ebi nso yɛ mmarima.

Kaa dada a mmeranteɛ gyina ho. Wɔyɛ atuntumfoɔ. Baako hyɛ kyɛ, baako de ne nsa agu ne bo, baako de ne nsa asɔ ne sisi. Nwura bebree wɔ wɔn akyi.

Nkrofo deda mpa so wɔ ayaresabea fie. Opanyin baako ɛne ɔbaa te mpa baako so. Dokita nii a w'ahyehyɛ ne ho agyina n'enkyɛn.

Bɛɛma panyin mu a okuta koliko edi agorɔ kyerɛ nkwalaa. Nkwalaa bebree egyina ɛdan dadaa ho. Ɔbaa panyin mu bi nso gyina bɛɛma n'akyi, na wɔmo nyinaa yɛ atuntum foɔ.

Mmabaawa mmeɛnsa a wɔte pono bi akyi. Wɔn nyinaa kuta nwoma rekenkan. Wɔn nyinaa yɛ atuntumfoɔ.

Aborɔfo nnan bi te hyɛn mu nam nwura mu. Nnuannua baako baako sisi nwura ne mu. Na giraffe nsia bi nso nam nwura ne mu. Bepɔ kɛseɛ bi wɔ wɔn akyi.

Nkrɔfoɔ a wɔwɔ abɔnten. Akwakora baako koto hɔ. Mpanimfo gyina hɔ. Baako de ne nsa agu ne bo. Mmaamuwaa mmienu, baako te cycle so. Ɛna yɛasesan nneɛma wɔ akwakora no ataadeɛ mu.

Barima, akwadaa bɔ ne bo. Ɔbaa panin nam ne nkyɛn. Nkwadaa bi nam n'akyi. Wɔyɛ tuntumfoɔ. Barima no ne akwadaa no maame deɛ, wɔyɛ kɔkɔɔ. Asuhyɛn kɛseɛ bi si ɛpo so wɔ wɔn akyi.

Mmarima mmeɛnsa a wɔgyina hɔnom baako hyɛ kyɛ, bag bɔ n'akyi. Baako nso hyɛ atade kɔkɔɔ a bag bɔ n'akyi. Baako nso hyɛ atade kɔkɔɔ a bag hyɛ ne nan ntam na ɛsi fam.

Asukuufoɔ a wɔwɔn sukuu dan mu. Wɔkuta nwoma wɔ wɔn anim a wɔrekenkan. Pono sisi wɔn anim. Asukuufoɔ yi nyinaa yɛ atuntumfoɔ.

Mpnɔkɔ mmeɛnsa wɔ serɛ so. Wɔahyehyɛ nkonnwa wɔ mpɔnkɔ no anim, na wɔde aseɛ asɛ fam hɔ. Bag wɔ fam hɔ. Kyɛ da ade so, ɛnna basket nso si hɔ. Nnua mmeɛnsa nso wɔ ɛ ɛserɛ yi so.

Amanfoɔ bi nam nnadeɛ bi so wɔ soro. Na dadeɛ no, wɔde asɔ nsa bi mu. Na amanfoɔ no, ɛbi hyehyɛ kyɛ, na wɔyɛ Aborɔfo.

Nkrɔfoɔ retu galasee. Nkrɔfoɔ yi yɛ tuntumfoɔ. Wɔgyina nsuo mu. Wɔde rubber buɔket asi nsu fi no so rehohoro sika yi ho na wɔde anya sika kɔkɔɔ.

Ɛfie mienu ɛmu ni, trakta ɛsi ɛfie no anim, nkonwa nkonwa ɛsi ɛfie no anim, nhwehwɛ ɛwɔ ɛfie baako anim. Ɛdan aborosan bi ɛwɔ ɛfie no nkyɛn.

Nkurɔfoɔ a wɔso wɔn nneɛma gyina dua bi ase. Imigerehyinni gyina wɔn anim rebisa nsɛm. Wasɔ ne sisi. Ɔbaa baako te hɔnom. Wɔn a wɔwɔ hɔ nyinaa yɛ tuntum.

Ɛdan kakraa a wɔ ɛɔasiesie mu fɛfɛɛfɛ. Nnipa bebree te dan no mu. TV kakraa bɔ dan no mu. Na nipano a wɔte hɔ no, laptop sisi wɔn anim. Kanea akɛseɛ akɛseɛ bobɔ dan no apampam.

Amanfoɔ bebree a wɔakoto rebɔ mpaeɛ wɔ aborosan no mu. Ebi wɔ fam, ɛnna ebi nso wɔ soro. Wɔde adeɛ asɛ fam hɔnom, na ntokuro ntokuro wowɔ dan no mu.

Asono bebree, bi ɛrenom nsuo, bi gyina hɔ. aborɔfo mmiensa te dua a abu so ɛrehwɛ. Wɔn nyinaa ahyɛ kyɛ.

Gyaade a wɔasiesie mu kama. Nkonnwa nnan sisi hɔ. Kɔpo mmienu si hɔ. Ntere sensɛn hɔ. Cupboard wɔ dan no mu.

Adokitafoɔ nson a ɔmo wɔ ayaresabea fie. Emu nsia agyina oyarefo bi a ɔda ɛmpa so ɛna baako agyina akyiri kyiri. Adokita fo no ahyehyɛ ɔmo ho yie paa.

Afulanifoɔ a wɔde anantwie rekɔ adidie. Afulanifoɔ yi, nkwadaa mmienu na panin baako. Wɔnam wuram, na nkraman mmienu nso di wɔn akyi, ɛnna afulanifoɔ yi kuta mmaa.

Nkrɔfoɔ bebree ɛtete fɔm. Wɔmo yɛ atuntum foɔ. Ɛhyɛn bi esi wɔmo nkyɛn. Ɔbaa baako a wabɔ duku ɛte hɔ. Bɛɛma panimu bi nso ɛte hɔ. Wɔmo nyinaa yɛ atuntum foɔ, na wɔn anim ayɛ bosaa.

Mmarima mmeɛnsa te hɔ rebɔ ntwene nkurɔfoɔ nson nso gyina wɔn akyi rebɔ wɔn nsam. Wɔn a wɔgyina wɔn akyi no, ɛmu mmeɛnsa yɛ mmaa, ɛnna nnam yɛ mmarima. Ntwene a ɛsisi hɔ yɛ nsia.

Wɔabobɔ tent bebree. Tent no nyinaa yɛ fitaa. Nkwadaa nnan nam hɔ. Wɔyɛ kɔkɔɔ. Ob maame panin mu bi a akwadaa bɔ ne bo nso nam hɔ. Nkurɔfoɔ gu akyire hɔ. Nkwadaa no retwi babies court.

Nkurɔfo a wɔte apata ase ɛredidi. Nkurɔfoɔ yi yɛ aborɔfo, pata n’ase ɛyɛ fɛ yie pa ara, flowers na adze wɔ apata n’ase.

Mmaamua a wɔretu galamsey. Wɔn ho ayɛ fi. Asase no ayɛ fi, nsuo tae so, na wɔde adeɛ asɛ hɔ a wɔrehwie anwea no a ahono no bi agum. Nwura kakra wɔ wɔn akyi.

Amanfoɔ bebree retu galamsey, na wɔrehoro ɛ sika kɔkɔɔ no ho wɔ nsuo fi mu. Kyiniiɛ kyiniiɛ wɔ wɔn akyi. Wɔn ho ayɛ fi. Wɔde pan pan asisisisi hɔ.

Mmoa bebree a wɔrenom nsuo, na hyɛn wɔ wɔn akyi, ɔsono nso wɔ akyire hɔ. na nnuannua wɔ nsuo no akyi.

Mmarima mmienu a ɔmo pepa dɛm. Baako ɛpepa fɔm ɛna baako ɛpepa ɛpon no so. Ɔmo mmienu nyinaa yɛ ɛtumtum fo. Na ɔmo sere.

Nnipa nwotwe agyina solar panel ho, emu mmienu ɛyɛ mmaa nnipa no ɛhyehyɛ ɛkyɛ gyesɛ emu mmienu pɛ na wɔmmɔ ɛnhyɛ ɔmo kyɛ. Na ɛdan ɛwɔ ɔmo akyi ɛna nnua so wo ho.

Ɔbaa a ɔrepepa dan mu. Yɛaka dan no mu nyinaa fitaa. Bag baako si hɔ. Ɛpono esi hɔ a nnoɔma, nwoma, cup ne phone da so. Akonnwa esi ɛpono no anim.

Aborɔfo nnum, benyin baako gyina serɛ so. Kaa wɔ wɔn nkyɛn. Wɔrehwɛ asono a wɔrekɔ. Asono no wɔ wɔn anim. Nnuannua wɔ asase no so.

Ɛmmaa mmienu ɛne nkɔlaa mmienu a wɔmo su. Ɛmmɛma mmienu asosɔ wɔn mu Baako ɛyɛ sojani a ɔhyɛ kyɛ. Ɔyɛ tuntum, wɔmo a wɔmo aka no nyinaa yɛ akɔkɔɔ. Obi wɔ akyi a otwa mfoni. Nnua nnua wɔ akyire.

Ɔbarima ne ɔbaa a wɔte akonnwa mu wɔ dan mu. Ɔbaa no nsa hyɛ POP mu. Barima no nso nan POP mu. Barima no nan da ɔbaa no so. Wɔte akonnwa fɛfɛɛfɛ so wɔ dan mu.

Mmarima bɛyɛ du-nnan na wɔgyina hɔ. Mmienu de ntoma fitaa atwa wɔn asene. Mmienu hyɛ kyɛ. Baako rekyerɛ wɔn adeɛ.

Ɔbaa paninmu a ɔte hɔ. Nnuaba atwa ne ahyia wɔ kɛntɛn mu. Nnuaba no yɛ borɔdeɛ, mango, pine apple.

Ɛdan a y'ahyehyɛ nkonnwa fɛfɛɛfɛ ɛna ɛpono ɛsi hɔ. Kanea ɛbobɔ ɛsoro ɛna ne ti no y'ahyehyɛ nnuenua kamakama ɛbi nso wɔ hɔ.

Nkwadaa nnan nam ekuraase, dan a ɛwɔ wɔn akyi ne yɛ new anweadan. Nkwadaa no yɛ tuntum, baako kita dua a ɔretwi.

Nkurɔfoɔ abɔ dwa, ebi kurakura flag wɔ wɔn nsam a wɔapagya. Wɔyɛ tuntumfoɔ. Na ebi gyina ɛpono so, na ebi hyɛ ataade kɔkɔɔ.

Nkurɔfoɔ bebree bi gu car kɛseɛ fitaa bi mu, na apolisifoɔ mmensa gyina car no ho. Police car gyina car no ho. Apolisifoɔ reyi nkurɔfoɔ yi afiri car no mu.

Galamsey asase, amanfoɔ bebree retu sikakɔkɔɔ wɔn fam hɔ. Wɔn ho ayɛ fi. Wɔasɛe asase no. Nsufi si gu hɔnom.

Amamfoɔ a wɔtete fam ɛretɔn adeɛ wɔ dwam. Wɔaboaboa nneɛma wɔ fam, bi yɛ ntoosi, gyeene, nkruma, na ankaa. Mmaa ne mmarima nyinaa fra. Kɛntɛn bi sisi hɔ.

Aborɔfo nnum, bibini baako, wɔte hyɛn mu wɔ nwura mu. Wɔn nyinaa hyehyɛ kyɛ, na sebɔ mmienu wɔ wɔn anim. Sebɔ no, wɔde wɔn ho retwitwi wɔn ho.

Asukuufoɔ a wɔte hɔ resua adeɛ. Abrɔfo ne Abibifoɔ. Tikyani gyina wɔn anim. Wɔn nyinaa ahyɛ fitaa agu wɔn ataade no so. Wɔresere. Ɔpon bi si wɔn anim. Nwoma ne nnoɔma nnoɔma gu pono no so.

Asono nnan nam nwuram, na nkurɔfoɔ bi te hyɛn mu nam ɔsono baako ho. Nwura mfuiɛ bebtee wɔ hɔ. Na akyirikyirikyirikyiri, bebɔ nso gu hɔ.

Sogyafoɔ nnan bi a wɔresi amanfoɔ kwan sɛ wɔmma. Nk . Amanfoɔ no dɔɔso yie pa ara. Baako kuta ntwerɛeɛde ahwɛ wiem. Na nnua nnua wɔ wɔn akyi. Ɛbi de adeɛ akyekyere wɔn ti.

Mmarima nsia, wɔretu galamsey. Wɔn nyinaa yɛ abibifoɔ. Asase no asɛe koraa. Wɔatutututu asase no, na k wɔgyina hɔ ɛnna ebi nso retu anwea no.

Abaayewa ɔɔsa. W'ahuri akɔ sorosoro. Mmaayewa ne mɛɛma ɛwɔ n'akyi ɔmoo bɔ ban ɛna ɛbii to nnwom. Ɔmoo yɛ wɔ ɛdua bi ase na abaayewa na w'ahuri no ɔde ntoma na abɔ ne nufo mu. Ɔmo yɛ atuntumfoɔ.

Mmarma a wɔrebɔ ntwene. Ebi tete hɔ na ebi nso gyina hɔ. Ɔbaa bi resa wɔ wɔn nkyɛn. Wafura ntoma na ɔde ahweneɛ agu ne kɔn mu. Na ɔbaa bi retwa mfonyini. Ne nsa na ɛtetɛ hɔ. Ɔbaa baako te fam hɔ. Ntwene no yɛ nan.

ℇdan a wɔahyehyɛ nkonnwa fɛɛfɛɛfɛ wom. Nkonnwa no bi wɔ anim ɛna ebi wɔ akyire. Nkonnwa no yɛadura ho tuntum ɛna yɛde mfonin abobɔbobɔ ɛdan no ho. Nkannea nso bobɔ ɛdan no so.

Asono akɛseɛ mmienu nam nwuram, nkrofo bi te hyɛn mu. Na wɔn nyinaa yɛ akɔkɔɔfo.

Zebra bebree ne nwuram nantwie nam nwura mu. Ɛhɔ yɛ serɛ so. Hyɛn bi nam mmoa yi mu, na mmoa no ebi wɔ akyirikyirikyirikyiri, na nipa bi gyina kaa no so.

Nkurɔfoɔ nnum resa. Mmeɛnsa nso te hɔ a wɔrebɔ twene. Wɔn a wɔresa no, nnan de adeɛ ahyɛ wɔn ti. Wɔn a wɔte hɔ no nso, wɔn nyinaa de adeɛ ahyehyɛ wɔn ti. Wɔn nyinaa yɛ akɔkɔɔfoɔ. Mmaa ne mmarima.

Dan a yɛresi, nnipa a wɔwɔ dan ne ho a wɔresi yɛ nnum, baako gyina fam na nnan wɔ soro. Yɛatutu anwea wɔ fam ho, na nnuannua wɔ beebi a yɛresi dan no.

Nkurɔfoɔ bi tete pono bi ho, na laptop deda wɔn anim, na ebi yɛ akɔkɔɔ ɛnna bi nso yɛ atuntumfoɔ, na obi gyina wɔn anim rekyerɛ wɔn adeɛ.

Mmaamua mmiɛnsa a wɔkita bowls. Na wɔrehwie adeɛ firi baako mu agu foforɔ mu. Na nnua wɔ eɔn akyi. Nsu nsufi bi nso wɔ wɔn akyi. Na borɔdeɛ ne kube ne ade wɔ wɔn akyi.

Borɔdeɛ ampesie ɛne nyaadoa a yɛatwi a ngo gugu so, kosua mmiɛnsa na yɛabubu dsaamɔn agu so a egu apɔtɔwewa mu.

Ɔmanfoɔ bi retu Gold, na wɔaboa anwea ano agu baabi. Wɔaboaboa nnua wɔ baabi baabi, ɛnna nsutene nam hɔ. Nsuo no ani ayɛ fi pa ara, na wɔde bowl bowl a nsuo gu binom mu asisi wɔn nkyɛn.

Galamsey asase so, deɛ wɔde tutu fam hɔnom. Machine kakraka a wɔde tutu fam. Na asase no asɛe. Ɛso ayɛ ka kyakakyaka. Na wɔatu anwea no bi agu baabi. Na nnipa bi nenam hɔnom.

Nkurɔfoɔ nenam dwam hɔ. Na obi ahyehyɛ kube si hɔ. Na ntworɔtworeɛ akɛseɛ bobɔ hɔ. Na kaa fitaa bi nam hɔ.

Mmarima nson a wɔretu galamsee. Mmarima yi yɛ atuntumfo. Asase a wogyina so no aseɛ. Nsuo a ani fi na egu asase no so.

Nnuaba a yɛahyehyɛ no fɛfɛɛfɛ wɔ adeɛ so. Nnuaba yi bi yɛ kwadu, bɔɔfrɛ, apple na yɛahyehyɛ wɔ adeɛ so. Na ɛyɛ fɛ yiye.

Ntoma a yɛahyehyɛ atoatoa so, ntoma yi yɛ colours colours, ɛyɛ fɛ yie pa ara. Blue, green, yellow, pink, blue a aforafora a yɛde ayɛ ntoma.

Ɛhyɛn mmienu a ɛnam nsuo so. Na mmarima mmienu ɛte baako mu ɛna kɛntɛn si wɔn mfimfinn. Ɛna nea ɛwɔ akiri hɔ no nso, amanfoɔ mmiɛnsa ɛte mu ɛna kɛntɛn si mu. Ɛhɔnom ayɛ nnua mu, nnua bebree ɛwɔ hɔ nom.

Ahenfo a abɔ dwa a yɛde kyiniiɛ akɛseɛ akɛseɛ esisi wɔn so. Ahenfo yi ne amanfoɔ a ɛwɔ hɔ ɛtutu ntoma. Wɔyɛ atuntumfoɔ na ɔhene a ɔte hɔ no ɛde ɛkyɛ ahyɛ no ti na ɔde agudie ɛnso ɛgu ne nsa.

Mmarima nnum a wɔwɔ atɛkyɛ mu retu galamsey, na hɔ nyinaa ayɛ kyakakyaka, wɔn ho nyinaa ayɛ kyakakyaka. Mmarima nnum yi, mmienu hyɛ kyɛ kɔkɔɔ, na mmarima mmienu bi nso gyina wɔn nkyɛn a wɔde kyiniiɛ asi wɔn apampam, na wɔahyɛ atade kama gyina hɔ. Wɔn akyi hɔ no, mfuiɛ bebree wɔ, na hɔnom nyinaa ayɛ kyakakyaka.

Mmarima mmɔfra a wɔrebɔ ball wɔ park so. Na paake no, ɛyɛ mfuturo mu. Na wɔn akyi hɔ no, nnua bebree wɔ hɔ, ɛna dan baako si hɔ.

Nnipa mmienu retu amena. Baako gyina wɔn nkyɛn. Mmieu wɔ akyirikyiri, na kaa kɛsea a wɔde sa anwea si nkyɛn mu. Fam hɔnom ayɛ fi.

Mmaayewa mmiɛnsa ɛresa, wɔde aweneɛ agu wɔn kɔn mu, wɔafura ntoma. Mmiɛnsa de ade akyekyere wɔn ti, maame paninmu ɛresa wɔ wɔn akyi. Amamfoɔ nenam wɔn akyi hɔ, dua ne dan wɔ wɔn akyi.

Bɛɛma a ate baisikil bi a w'ahyehyɛ nnoɔma tenten tenten tenten agu so. Na baisikil n'anim no ɔde flawɛs abɔ, ena ɛdan fitaa bi ɛwɔ n'akyi. Ne nkyɛn hɔ nso, ɛdan bi si hɔ nom saa ara. Ɛna adwedeɛ ɛtwere dan no ho.

Barima tuntum a wahyɛ n'atade kama gyina kwan ho. Hyɛn retwam wɔ n'akyi. Hyɛn no bɛyɛ sɛ nnum. Dan tenten wɔ n'akyi, na ɔyɛ tuntum.

Nnwan nam kwan no ho. Ebi yɛ fitaa ebi nso yɛ fitaa ne tuntum. Barima bi nam hɔ. mmarima mmienu te ɛdan kɛseɛ bi mu. Obi ahyɛ edwa wɔ ɛdan no anim. Barima bi nam ɛdan no ho.

Akwadaa nsa ne barima bi a ɔhyɛ ahwehwɛniwa na wɔreyɛ adeɛ wɔ fam, na wɔyɛ akɔkɔɔfoɔ, na nneɛma no a ɛgu wɔn ani no yɛ nkwadaa nkwadaa nneɛma a wɔde di agorɔ.

Nkwadaa nnum, wɔwɔ akuraase. Mmienu so nneɛma. Bicycle twere ɛan baako ho. Wɔadua aburo wɔ hɔ. Na nkwadaa no yɛ atuntumfoɔ.

Solar panel bebreeee gu fa, na nkurɔfoɔ bebree gyina solar panel no ho. Bebree no ara na wɔahyɛ kyɛ. Wɔyɛ tuntumfoɔ. Baa mmaa ka wɔn ho.

Nkurɔfoɔ nsia a wɔreyɛ kwan, wɔn nyinaa hyɛ reflector, na wɔhyɛ kyɛ nso. Wɔyɛ atuntumfoɔ, wɔde adeɛ ɛredwiri anwea no.

Nsa a ɛkuta phone, laptop si hɔ, bonsua si hɔ, calculator da hɔ. atworɔtworɔdeɛ nso da hɔ.

Ɛhyɛn kono rekɔ mirika na Buroni bi gyina hɔ kita flaks na mmiɛnsa nso a wɔyɛ akɔkɔɔfoɔ gyina n'akyi. Kwan no mu yɛ fɛ pa ara.

Nsuo fɛfɛɛfɛ a ɛda kurom. Ani yɛ blue. Ɛdan tenten fitaa bi si akyire. Wɔaduadua nkube ɛna mfuiɛ wɔ hɔ. Ɛdan bi hyɛ kube no mu.

Atuntumfoɔ bi wɔsoso wɔn nneɛma, na wɔn nan deda fam, bi nso nhyɛ ataade. Wɔnam nsuo ho, na nnuannua wɔ nsuo no akyi.

Nkrɔfoɔ anum te hɔ, anan yɛ mmaa, baako yɛ bɛma, ɔmo nyinaa ɛsere. Adeɛ bi deda wɔnmo anim.

Ayaresafoɔ a wɔgyina ayaresafie. Wɔyɛ nsia. Wɔn nyinaa hyehyɛ nose mask. Machines machines wowɔ ɛdan no mu. Nnum yɛ Aborɔfo ɛna baako yɛ tuntum.

Mmarima nnan resi dan, na nnadeɛ nnadeɛ sisi fam hɔ. Baako kuta wheelbarrow retwi reba, ɛnna baako nso kuta wheelbarrow wɔ n'akyirekɔ. Baako koto fam hɔ, ɛnna baako gyyina hɔ.

Nkurɔfoɔ mmeɛnsa te saloon. Mmienu anim ne wɔn ho nyinaa baeɛ. Baako nan ne ne nsa na ɛbaeɛ. Rɔba akonnwa sisi saloon hɔ. Mfonin bobɔ dan no ho. Dryer baako si hɔ.

Nkurɔfoɔ du-baako a wɔgyina solar panel ho. Nnan a wɔwom ahyɛ kyɛ. Wɔyɛ atuntumfoɔ. Sogyani baako fra. Ɛdan atentenatenten wɔ wɔn akyi. Kube dua si akyire hɔ.

Amanfoɔ du Ɛnam nfutu kwan ho na ɛbi soso wɔn baage na ɛbi nso de wɔn deɛ abɔ wɔn akyi. Na akwadaa ketewa bi di wɔn akyi. Akwadaa no hyɛ ɛkyɛ na ɔyɛ kɔkɔɔ.

Polisifoɔ ne nkurɔfoɔ bi reko. Polisifoɔ no hyehyɛ kyɛ. Nkurɔfoɔ no baakode phone retwa mfonin. Nkurɔfoɔ gyina akyire hɔ. Ɛdan bi wowɔ akyire wɔn nyinaa yɛ akɔkɔɔfoɔ.

Ɔbarima a wahyɛ NPP ataade na okita Ghana flag. Ɔbarima no yɛ tuntum na nkurɔfoɔ bebree gu n’akyi, bi yɛ maamefo a wɔde adeɛ akyekyere wɔn ti. Bi hyehyɛ NPP nso ataade.

Dan a yɛahyehyɛ nkonnwa fɛfɛɛfɛ wɔ hɔ, yɛde carpet asɛ dan mu hɔ. Na table a flowers na kɔɔpo si so wɔ hɔ. Nkyɛn mu hɔ, flowers bi si hɔ. Na mfonin bi bobɔ dan ne mu.

Amanfoɔ bebree nam kwan mu. Wɔkuta obi mfonin. Na wɔyɛ tuntumfoɔ ɛhyɛn nenam amanfoɔ no mu. Nnua wɔ akyire hɔ. Bebree no ara hyɛ fitaa.

Ɛdan tenten wɔ nsuo no mfimfini. Amanfoɔ te ɛpo no ano. Wɔabobɔ tente nketewa wowɔ wɔn apampam. Wɔyɛ akɔkɔɔfoɔ. Pono wɔ wɔn anim a aduane sisi so.

Kuro fɛfɛɛfɛ a egu hɔ. Ensuo ɛwɔ kuro no akyi, ɛna bepɔ ɛwɔ ensuo n'akyi. Kuro no yaka ho kalɛs bebree, fitaa, kɔkɔɔ, akokɔ sradeɛ, bluu.

Amanfoɔ a wɔtredwane efisɛ yɛatoto tier gas wɔ hɔnom. Rebi kita wɔn bag. Ebi nso kita nsuo. Wɔahyehyɛ nose marsk. Wɔyɛ atuntumfoɔ. Ɛhyɛn kɛseɛ bi di wɔn akyi.

Skuulni ɔbaa ɔte hɔ na bɛɛma bi ɛɛwɔ ne paniɛ ɛwɔ ne nsa baako so. Ɔbaa bi so te hɔ a ɛpono esi ne nim. Ɔkyerɛw adeɛ wɔ ɛpono no so. Ɛskuulfoɔ kɔɔla bebree egyina ɛhɔ a ɔmo hwɛ. Adua kɛseɛ bi esi hɔ.